Kurwara akudiwi ngemundu asi mwari wakazvisika zvakadaro kune zvirwere zvemukati menyama zvisingaoneki nemadziso mundu akahwa kirwadziwa kwenyama yake ngaakasire kuenda kunana chiremba vanomuhloya .

Mitombo yechizvino zvino inodetserawo kurapa vanenge veirwara ngedambudziko rezvirwere zvemukati menyama dzavo. Vanthuwo vanokwaniswa kutorapiwa muzvibhehlera nemadhokotera edu akafundira basaro.

Tinokurudzirwa kuenda kunohlowiwa ngazi, tsvina kana mvura dzemuviri kuti tizive kana tine zvirwere zvatinazvo zvemukati dzemuviri zvidetsereke zvisati zvaenderera mberi.

vana vadodori vachangobve kubarwa vari pamazera epasi pemashanu vanokurudzirwa kuramba veyiende kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuti havana here zvirwere zvingavabata .

Zvirwere zvemuviri zvinooneka zvichitambudza vantu kana zvichitambudza nyika yeshe, asi vantu vanosisa kudzidziswa nezvazvo kuti vakasire kuende kuzvibhadhlera kana vazwa kurwadza.

Zvirwere zvinobata vantu zvichionekwa zvahloyiwa ropa kana tsvina kana mvura inobva mumwiri mwemuntu zvirwere zvinoda kuchenjererwa nguva dzeshe.

Zvirwere zvemukati mwenyama hazvidi kuti muntu arapwe ngemuntu asina kundxoka zviro zvekuzvidzivirira ngekuti unogona kutosiya zvirwere mundani memunhu kana avhuriwa muntu asina kundxoka zvakakwana.

Vanorwara nezvezvirwere zvemukati mwenyama vanenge vasingafanirwi kubatwa batwa nevantu vasiri veutano vasina kuzvidzivirira ngekuti zvirwerw izvi azvidi utachiwana.

Kune hutenda hunoda kuramba hwakadzivirirwa kungava nezvipfeko kana kungava nekupfapfaidzira ntaraunda vantu vanokurudzirwa kuva neruzivo kana paita hutenda hunoda kuchengetedza muviri dzavo .

Kune zvirwere zvemukati mwemuiri mwedu zvinosiso kuongororwa nanachiremba vane michina dzinofanirwo kuvabetsera. Ngadzive dzirimwo muzvibhedhlera vantu vaone kupona.

Tinoona kuti muhurumende medu murikukurudzirwa kuti vana nevatana vakwanise kuyaiya miviri dzavi kuti hapana chinorwadza here mukati menyama. Vakwanise kunohloyiwa nguva iripo.

Kune zvirwere zvinotapurirwana kungava wabata kana kungava wafema mweya unenge wafemwa neumweni unechirwere ichocho zvinokurudzirwa kuti vanoshanda nevanhu vane zvirwere izvozvo vange vakapfeka zvokuzvidzivirira.

Zvibhehlera zvega zvega zvakakuridzirwa kuti zvisati zvatanga kuhloya munhu zvinotanga zvatanga kutarisa kuti muntu ropa rake arisi kuhamba zvakanaka ere kana kuti riri kuhamba nenzira yakanaka .

Zvirwere zvemukati menyama zvirwere zvinonesa vantu vana vadoko nevasharuka zvinokuridzirwa kuti weishanda muzvirwere imomo unofanirwa kunge wakapfeka zvinodziirira mwiri wako kuti usazobatwawo ngehutachiwana kana kupa murwere hutachiwana.

Zvitenda zvinobata vana vadoko nezvemukati memuviri zvinofanirwa kudzivirira zvisati zvakura zvino kurudzirwa kuti vabereki varambe vachiende nevana kuzvibhedhlera kunohloyiwa kuti hapana chirwere chanyangira mwana here.

Pashi reshe rinokurudzira kuti muntu weshe ave nekodzero dzekuva nehutano hwakanaka. Kana munhu achi nge arwara ave nekodzero yekurapwa pachena.

Kune mabazi anobva kubanze kwenyika anenge akazvimirira ega anobatsira hurumende kuchengetedza utano hwevanhu hungava hwevana vadoko kana hwevasharuka vakuru hwevanorwara ndxondo kana hwevanhu vanenge vakazvitakura.

Pashireshe rinokurudzira vana veshe nanamai veshe kuti vange vane hutano hwakanakaka vachiziviswawo neramangwana ravo kuti rinenge rakaema sei kana vakasaenda kunohloyiwa kuzvibhedheya panguwa.

Ikodzero yemuntu weshe akabarwa munyika kuti ave neutano hwakanaka, uye ave neruzivo rwekuti ungararama sei munyika inenge ine zvirwere.

Tinotenda hurumende yedu nepasi rese nekutendera mabazi akazvimirira ega kuti akwanise kutenderera eizivisa vantu nezveutano kana nezvirwere zvinenge zveinesa muntaraunda.

Muntu weshe anekodzero yekuva nehutano, anekodzero yekuenda kuchibhedhlera achindodetsereka. Kunyazi ane mare kana asina mare, zvibhedhlera ngazvive zvemuntu wehe.

Mundu weshe anekodzero yekubatwe zvakanaka kana achinge achirarama munyika hurumende inobvumidzwa masangano akasiyana siyana kuti auye ichidetsera mundaraunda dzedu kunyanya kumaruzevha.

Pasi rese rinombopota reiungana reihloya kuti robetserana sei panyaya dzeutano. Kuti muntu veshe ave achirapwa kungava ane mare kana asina mari unekodzero yekuhloiwa nachiremba.

Pashi reshe rinokurudzirwa kubatsirana kana vantu vachiita nezveutano, vantu veshe ngavave nechidokwa-dokwa chekuziva zvirwere zvinenge zviitika pashi reshe kuti zvisauya munyika vantu vakarivara.

Pashireshe rinooneka reidetserana kana pane chirwere chanyuka chisingazwisisiki vanoungana vopanana mazano nekupanana nemaree yekushamdisa kurwisa chirwere chinenge chaita

Pashi reshe rinombotopa dzimwe nyika vantu vadzo vanenge vakazvipira kuhambire dzimwe nyika kunofundisa nezvezvirwere pachena pasina muduso. Vantu ava vanonyanya kushandira mumantaraunda emaruwa.

Kune mabazi akazvimiririra ega epashi reshe anofamba eivhurira vantu migodhi kana kuvakira zvinyuka kuti mvura inobuda nekushandiswa nevantu muntaraunda inge yakachena.

HUrumende tinorambe teikurudzira kuti ibatane nenyika dzimweni kuti ivewo neruzivo rezve zvirwere zvinenge zvakuuya kana kudetserwawo kuti idetsereke munyaya dzehutano munyika mayo

Pashi reshe tenderere rinokurudzira nyika dzeshe kuti dzive dzinopa vantu mvura yakachena. Kuti zvirwere zvinokwanisa kubata vana nevatana zvisanyanya kukurumbira.

Vanoona nezveutano pasipeshe tenderere vanotaura nezvekukosha kwemvura yakachena kuiti ive inowanikwa nemuntu veshe muntu weshe anekudzero yekuwana mvura yakachena.

Tinosisa kuziva kuti kurwara ngondlo handi kufapi kurwara ngondlo kunorapika muntu arwara ngondlo ngaendeswe kuchibhedhlera Ando hloiwa apuwe mitombo inoita kuti adzikame ararame sevamwe.

Vantu vanosisa kufundiswa ngezvezvirwere zvemusoro, zvekurwara ndxondo, uye hurumende inofanirwawo kudetsera vantu kuti vazwisise kuti handikufapi, muntu unokwanisa kupona ngemitombo.

Muzvibhedhlera munokwanisawo kutorwa vantu vanenge vakashaisha ndxondo dzavo veirapwa veipiwa majekiseni kana mapirizi kuti vakwanise kubetsereka vakwanise.

Zvirwere zvinoita nendxondo zvinofanirwe kufundiswa muntu weshe kuti muntu azowanika nedambudziko iroro akasire kuzoenda kuzvibhedhlera andopuwa zvinoita kuti ndxondo dzake dzidzorereke pakare.

Chiro chinoshungurudza ntaraunda tikaona muntu unenge asingachazwi ndxondo zvakanaka nekuti vamwe vanenge vavanjodzi kune vamweni zvinokurudzirwa muntuwo moendesa kuchibhehlera ondohloyiwa.

Vantu vantu vemunyika vanosiso kufundiswa ngezvezvirwere zvekurwara ngxondo kuti vangagarisana sei nevantu vakadaro. Vantu vakadaro vangadetsereka sei kuti vakwanise kurapwa vakwanise kugarawo upenyu hwakanaka.

Tinokurudzira hurumende idetsere antu anorwara nengonxo kana kudetsera hama dzacho kuti tiwane kudetsereka nekuti dzimweni adzivhatiendi kumishando nekuti ngekurinda munhu unotwaya.

Muzvibhedhlera medu nemunoitwa zveutano munokurudzirwa kuti muwanikwe mune vashande vakakwana vanokwanisa kudetsera vantu vanenge vangumepo kuti zviro zviringane muntu aende kumba akafara

Zvibhedhlera zvedu tinozvikurudzira kuti zvinge zviri padhuze muharaunda matinogara. Kuitire kuti tisabude mare yekukwira zvimovha teiyendeyo kubeni tinoga teieda kushandisa mareyo kutenge mithombo.

Tino kurudzirwa kudetsera hurumende, mundaraunda dzatinogara, kuti ibake zvibhedhlera nezvi makiriniki, kuti vanthu vawane kubatsirikana pamusana peutano hwavo, tiwane kuchengeteka, nyika iende mberi.

Zvibhedhlera zvinofanirwa kuva nevashandi vakakwana kwete kuti vantu vanoshandirwa nemuntu umwe voswerw pachibhedhlera ivo vachiya nezviyaiyo zvinovarwadza.

Tinokurudzirwa kuti kana tava nezviyaiyo tiende kuzvibhedhlera zvikuru kana zvibhedhlera zvidoko tinodetserwa nevakadzidzira basa kwete kugara pashi pemuti motanga kurapana.

Muzvibhedhlera mwedu nezvibhedhlera zvidoko munosiso kuvawo nemitombo nemichina dzekushandisa kuitira kuti vantu vanenge vasvika apapo veiva nechiyaiyo chavanozwa, vadetsereke ngekukasika.

Ikodzero yake dhokotera vakafundira basa kuti akwanise kudzoka muntaraunda yaakabva. Eivakavo chibhedhlera kana chikiriniki chidoko chinova chinozobatsira hama dzake neshamwari dzaakakura nadzo.

Hupenyu hwedu huri mumaoko ana mukoti nehurumende dzinodekedzera kuti hurumende iwane kudetsera vanthu ichitorawo vanthu vekubanze veidetsera veikurukura veitaura ngezveutano hwemuthu.

Vantu veshe vanorarama munyika, vanofanirwa kunge veyiziyiswa kana kudzidziswa ngezveutano ,kuti vagare vakangwaririka vasabatwa ngezvirwere zvinokwanisa kuregererwa ngekuudzwa iiiiimukuti zvinofambiswa seyi.

Tinopa kurudziro kuvanhu ventaraunda, kuti kana pawuya vanhu vanoita ngezvehutano muntaraunda mavo ,vaende vanoyayiya, vanotaticha veyitaticha ,vanemibvunzoveyibvunza zviro zvojeka.

Zvidzidzo zvinodzidziswa vanhu ngezvehutano zvakakosha kuti muntu Arambe eiziva kuti muviri wake wakamira sei uye ndaraunda zvirwere zvirimo zvakamira sei uye zvinodzivirirwa sei.

Vantu vanokurudzirwa kuzvipira kana kuda kuenda kodzidzisawo nezvehutano pasina muduso wavanopuwa asi kuri kudetsera nharaunda yake kuti vantu vazive kuti zvirwere zvinofambiswa sei.

Vanodzidzisa nezveutano vanokurudzirwa kuramba veiendawo muzvikora zvepadera nezvepashi kundofundisa vana nezveutano kuti vakure vakagwinya vashandire nyika.

Ikodzero yemuntu weshe weshe kuziva nezveutano. Hurumende inosisa kupa vantu vanombohamba veidzidzisa vantu nezveutano nezvezvirwere, uye nezvekuti muntu agare ane hutano unofanirwo kudini.

Ikodzero yemuntu weshe unorarama munyika yaanenge eigara kuti akwanise kupuwa nyaya kana ruzivo nezvechirwere zvinenge zviriko muntaraunda mweanenge eigara.

Kune mutemo nezvizato zvinopuwa pamaererano nezveutano. Hurumende inosisawo kuti ibvumidze mabazi anode kuidetsera kuti vandhu vawane utano hwakanaka.

Hurumende inosiso kupa vantu vakazviemere vega mvumo yekufundisa zvirwere zvinenge zvirimwo munyikamwo. Kana zvichade kuuya kana kungofundisa vantu ngezvezvirwere kana ngezveutano.

Mumabasa vantu vanosungirwa ngemutemo nezvizato zvavanofanirwe kuteedzera kana veishanda. Muzvibhehlera vanewo mitemo nezvizato zvinoite kuti vadetsere varwere vaone kupona.

Vakadzidzira nezvehutano, vanokurudzirwa kutombodzidzisawo ntaraunda nezvehutano kana nezvezvirwere zvinenge zvonetsa, zvinenge zvoda kudetserana kuti zvivandudzike kana kupedzwa.

Kune mutemo nezvizato zvinoenderana nebazi rezve hu hutano rinofanirwa kuteedzerwa vamweni vasatore mitombo veitengesera vantu kana veita zvisingadiwi nehurumende nemutombo.

Vantu vezvibhedhlera vanoshandemwo vanofanirwa kumbohamba-hamba veibhuira vantu nezveutano hunenge nezvirwere zvinenge zvichikwanisa kubata vantu kuti tozvidzivirira sei veivafundisa.

Vantu vanoshandawo muzvibhedhlera vanopiwawo mitemo kana Kuouwa zvizato zvekushanda zveitedzerwa kuti vasangoita zvivada vada panyaya dzehutano hwevantu.

Muzvibhedhlera medu munovanikwa vantu vakasiyana-siyana vanono zvishanyira. Vana mukoti nemadhogodheya anokurudzirwa kubata muntu zvichienderana nerudzi rwake, uye ngemakore ake ngekuti kuzwisisa kunonesa.

Muzvibhehlera medu munosiso kunge mune zviro zvakakwana zvinosanganisira madhogodheya naana mukoti zvino shandiswe mwo, michina nemaphilisi ekuti vanhu vapone.

Zvinokurudzirwawo kuti zvibhedhlera zvinge zvakakomberedzwa zvichiva negedhi rinorindirwa ngemuntu kuitira kuti pasapinde vanoba. Pane vanohambire kuba vana vevamwe vanenge vabarwa, saka vanorindira pagedhi ngava ngwarire.

Kuva nezvibhedhlera padhuze nentharaunda kunoita kuti ntharaunda ibudirire uye vanthu vasafa nguva isati yakwana nokuti vamweni vanotama mare yekukwire movha kuende kuzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera medu, tinowana madhokodheya ne anamukoti, varivashomani. Tinokumbira hurumende ikwanise kuwanza vanamukoti nanachiremba vakadzidzira basa ravo muzvi bhedhlera medu kuti tiwane kudetsereka.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikaa zvinamadhokodheya namakoti vashomani tinokurudzira hurumende itibetserewo panyaya dzekuwedzera vashandi muzvibhedhlera zvedu.

Mu zvibhedhlera medu tino kurudzira kuti munge mune vantu vano shandamo vakakwana vaka ringarana vantu vasa enda ko ungana vasingano detserwi ngekuti vashandi vashoma.

Kuzvibhedhlera kuno shaswawo mapepa ekuti ekombidza kuti uno kwanisawo here kubhadhara mari yechibhlera kana uchinge warapwa kana iwe wakwanisa wakwanisa kuenda kuchibhehlera usina mare zvinoremera vanokubatsira.

Muzvibhedhlera medu nemunorapirwe vantu muri kuonekwa maa nedambudziko rekuti vashandi nemadhogodheya nevakoti vashomani, zvinoshandiswamo zvishomani. Zvinofanirwa kuvandudzwa.

Zvi bhedhlera nepano rapwa vantu pano kwaniso kunge paka nyorwa nyorwa kuti muntu awone uye pachi iswa mu fudho kuti vasinga kwanisi ku taticha vaone kuti taguma pa chibhedhleya.

Muzvibhehlera medu ngamuvewo nemunotengeswa mitombo kana kupa vantu mitombo mahala pane kuti muntu aende kootsvaka zvitoro zvemitombo iye abva pazvibhehlera. Pazvibhehlera ngapawanikwewo pane panochengeterwa mitombo.

Zvirwere zvemukati menyama zvinode kuongororwa ngemichina yechizvino-zvino uye naanadhokodheya vakadzidzira basa ravo. Vanofanirwa kutora ngazi zviroo u kana zvomukati mwomuviri zvioneke kuti zvakanaka ere.

Zvirwere zvinosanganikwa nazvo mukukura zvakasiyana siyana pane zvirwere zvegomarara zvinova zviri zvirwere zvinoda kuti munhu aende kuchibhedhlera tinokurudzira hurumende idetsere wo panyaya dzemare.

Ndinokurudzira kuti vantu vamwe mishonga dzavanenge vapiwa kuzvibhedhlera nemadhokodhera nana mukoti zvive zvinobetsera kuti zvirwere zviite zvishoma .Vantu vashandire nyika yavo.

Vanthu vanosise kunoongororwa ngemushina kuzvibhedhlera kuti vaonekwe zvirwere zvemukati memuviri vachipuwawo mishonga dzinoshanda mumiviri dzavo vachishandisirwe majekiseni kana zvigumbure.

Vantu vanorapa vantu vanenge veirwara nezvirwere zvemukati menyama zvakafanana nemwoyo kana itsvo, pavanoende kunohloya muntu vanopfeka zvidxoko zvekudzivirira muviri wavo.

Tinokuridzirwa kuri kana tikahwa chinorwadza mukati menyama dzedu tikasire kundohloiwa nanachiremba kuti tisazokaruka chirwere chapatarira mumuviri medu.

Tinotendaa nemitombo dzinopihwa vanhu, dzinotombo dzinoshanda mukati menyama dzingakwanisawo kuizwa nemapilizi ,ngemitombo yekumwa kana nemijekiseni remene kana nechigumbura chinenge chine mvura cheipinze mungazi nemutsinga.

Tinoti kuzvirwere zvemabhonzo kana zvomukati momuviri, ngazviwe zvinokosheswa nehurumende , uye zviyisewo pachirongwa chekuti zvinorapwa ngekupuwa mitombo mahala.

Zvirwere zvemukati mwemuviri mwemunhu nemishonga dzingakwanise kushandiswa mukati mwemuviri wemntu zvinoda kutoshandiswa nemazvo nekuti zvikashaishwa zvinoshaisha utano hwemunhu.

Zvirwere zvemukati mwemuviri dzinohloyiwa ngemuchina kana ngekutorwa ngazi, tsvina kana mvura dzemuviri kuti dzinyatsoonekwa kuti chiini chiri kunyatsonesa muntu.

Muntu unogona kubarwa anezvifo kana kukura ozotowana chifo chemukati mwemuviri arova musharukwa mukuru idzo ikodzero dzake dzokuenda kuchibhedhlera kunovhenekwa nana chiremba.

Zvirwere zvino wanika mazuva ano zvino wanika ngekuti vantu vakurya zveshe zveshe avasi kurya zviro zvine utano zvino kurudzirwa kuti muntu achenjerere zvirwere zvino wanikwa zvaka fanana ne kenza gomarara re chibereko.

Zvirwere zvemukati mwemuviri azvioneki nemadziso zvinooneka ngemichina dzinenge dzaongorora kuti muntu uyu chirwere chake ndechipi dzimweni dzinoshandisewo zvimuchina zvekuonekwa kuti ropa ririkuhamba zvakadini.

Zvirwere zvemikati kana mitombo inopuva muntu ane zvirwere zvemukati inoti dhure munyika yedu. Tinokumbira hurumende kuti ikwanise kutibetsera vantu vavane mishonga yekurapa zvirwere zvemukati nemitengo iri pashi.

Zvirwere zve mukati mo muviri zvaka fanana ne zvirwere zvetsvo kana kurwara gomarara zvirwere zvinoda kuti hurumende iwonewo ne chekuita vantu vakwanise kupuwe mitombo ngeku rapwa pachena.

Zvirwre zvemukati momiviri zvinorwadza maningi uye zvinokonzeresa kuti muntu ashaye simba. Zvirwere izvi zvinofanirwe kurapwa zvichiri padhuze, zvisati zvapararira nemuviri.

Kunohloyiwa ropa, tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri, ngakusava kunotyisa vantu, ngakuve kunodzidziswa vantu kuti bando iroro ririyo kuzvibhedhlera, rinotodetsera kuti upenyu huende mberi.

Muzvi bhehlera munebandiko rinoona ngezvekuongorora tsvina kana mvura inobuda mukati memuviti mevantu imo muno zowanikwa meihloiwa kuti chirwre vhiri mungazi mako kuti chiinyi.

Muzvibhedhlera medu tinoenda kunohloiwa ngazi, tsvina kana mvura yemumuviri, kana tichinge tazwa zvinotirwadza zvotamika ngemadziso kana nedzimwe michini zvinokurudzirwa kuti tisatya kutorwa zvirozvo.

Imwomwo munoongororwa ngazi dzedu, tsvina dzedu kana mvura dzinobva mumwiri dzedu makakosha zvekuti muntu unoshandemo unofanirwa kupfeka zvidxoko zvekudzivirira kuti asabatirawo zvirwere zvinobva mungazi dzevantu.

Muzvibhedhlera medu tinowana munebazi rinoita zvekuwongorora ngazi, tsvina kana mvura dzinobva muviri dzedu. Imomo mungazi nemutsvina nemvura, ndimo munowoneka zvirwere.

Tinode kutenda hurumende inoramba yeivandudza zvibhehlera zvayo zvepashi nezvepadera yeiyisa michina inoongorora ngazi, tsvina kana mvura dzemukati momuviri dzevantu kuti vaonekwe zvirwere.

Uko kuno ongororwa ngazi tsvina kana mvura dze mumwiri zviro zvino wanikwa mu zvibhedhlera kana mu ndaraunda ngazvi wande kuti vantu vawane ku detsereka nguva ichipo vawane kuva ne hutano hwakanaka vashandire mhuri.

Muzvibhehlera mwega mwega ngamube nechikamu chinokwanisa kuwongorora ropa, tsvina kana mvura dzinobuda mukati mwemuviri wemuntu pane kuti muntu atorwe zvirozvo omirira nguva yakareba kuti zvipetuke kwazvinenge zvaiswa.

Pazvibhedhlera panowanikwawo pane bazi rekukwanisa kuongorora ngazi, mvura kana tsvina zvinobva mumwiri memuntu kuti ahloyiwe, aoneke kuti chii chirikumunesa, chirwere chotobatwa.

Bazi rezvehutano rakazviona zvakanaka kuisa muzvibhedhlera zvikuru michina inoongorora tsvina mvura dzengazi dzemuntu kuti zvirwere zvibatwe pariporipo muntu asaresveke.

Tinobonga vanofundira nezvekuongorora ngazi, tsvina kana mvura dzinobuda mumuviri kuti vanonoongorora neungwaru vakafundira basa ravo. Veiziya zvekunyora kuti vasazoshaisha kana kupa muntu zviro zvisiri zvake.

Kunokurudzirwa kuti vabereki vaende nevana vadodori nguwa dzeshe kunohloyiwa, kunyazi avana zvavati vazwa mukati memwiri dzavo, vana ngavaende vachinotariswawo kuti ndxondo dzichiri kushanda zvakanaka ere.

Vana mai vakazvitakura muzvibhedhlera vanofanirwa kubatwa nemaoko maviri apo pavanenge vabara vana vavo kuitira kuti vasazotke kuenda kuzvibhedhlera nekuti vanotka kuvhundisirwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Vanorwara ndxondo nevana vanodoko vanosiso kubetserwa kana vaenda kuzvibhedhlera zvavanenge vaenda madhokodheya akafundira basa ravo anoziya anoshanda sei nevanorwara ndxondo nevana vadodori .

Vana nevanonzwa soro vanoganirwa kubatwa zvakanaka vachipuwa mukana wakaenzerana newevamwe vanenge vachinzi varikunzwa zvakanaka vana vnosisa kuenda kuzvibhedhlera kunohloyiwa nguva nenguva.

Vanorwara masoro vanokwanisawo kutobarowo vana vavo zvinokurudzirwa kuti hurumende iyevo nechekuita panenge pabariwa mwana ngemunhu usingazwi zvakanaka mumusoro make.

Zvirwere zvinobata vana vadodori nekubara kunenge kwaita anamai kunoshungurudza mhuri tinokurudzira kuti vana kana vaoneka kuti havana kumira zvakanaka pavabarwa kana kuti vantu ngavakotoke kuchibhedhlera.

Muzvibhedhlera zvinoita nezvekubata vanamai akazvitakura kana vachangobara kana vana vadodori zvinosisa kuwanda uye kuti zvivewo munharaunda kuti vantu vahanire pazviri.

Kune zvinoshandiswa nemadhogodheya zvakasiyana-siyana mukati mendaramo dzedu. Madhogodheya anoshandisa midziyo dzakasiyana-siyana kuti vanhu vakwanise kupona, navo basa ravo rireruke.

Zvinoshandiswa muzvibhehlera zvinofanirwe kupuwa pachena nehurumende muzvibhehlera zvikuru nezvibhehlera zvidoko kuitira kuti zvinge zviripo panguva inenge yeidadhokodheya kudetsera munhu murwere auyanechiraiyo chake.

Muzvibhedhlera mune zvekushandisa zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa nana mukoti nemadhokodheya pabasa ravo izvo zviro zvekushandisa zvinoita kuti basa ravo rireruke riitike nyore.

Muzvibhedhlera zvedu makazata zvinhu zvinodetsera anamukoti nemadhokodheya kuti basa ravo rireke. Zvinodiwa muzvibhedhlera zvepadera nezvepadhi kuitira kuti vanhu vanenge vaenda kunodetserwa vadetsereke.

Zvine njodzi kutora zviro zvino shandiswa muchipatara wondo shandisa kwaunoda uchinyepera kunge uri dhokodheya zvinosungisa munyika mwedu vantu ngavatedzere mutemo wekuti zviro zvemu chibhedhlera zvishandemwo.

Muzvibhedhlera medu mune zviro zvakasiyana siyana zvekushandisa vanonyanye kushandisa majekiseni netsono kubaira vantu kuti vawane kupona ngekukasira ngekuti zvirwere izvi zvinowanikwa mungazi.

Muzvibhedhlera munoshandiswa zviro zvakasiyana siyana zviro zvakasiyana siyana izvi zvinodetsera kuti basa remadhokodheya rireruke nemamukoti vakwanise kushanda munemazvo vasinga pukunyuki.

Kuzvibhedhlera kwanaka mazuwa ano auchamboeneri kuti zviro zvako zvinenge zvambotorwa, kana kuudzwa kuzwi pano apana michina wekuongorora zvaunorwara, unotoongororwa apapo apapo michina dzawanda muzvibhedhlera.

Mazuvano ukapinda muzvibhedhlera unotoona zviro zvakasiyana siyana. Dzimwe nguva kana une mweya wekude kuba unotogone kutoba ngekuti chiro chacho chinoshandiswa chinenge chakaningirika, chakanaka maningi. Tinokurudzira vanhu kuti siyanai nazvo zvekuba muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera munowanikwa zviro zvinoshandiswa zvakasiyana siyana asi chikururtu mune chiro chakange chigero chavanoshabdisa veidetsera kubata matonje kana kubata tsvina dzinenge dziripo avabti ngenyara.

Kune ungwanda wangwanda hunoshandiswa muzvibhedhlera, hunoita kuti hupenyu hwemunhu hunge hwakareruka, kunyanya-nyanya hupenyu hwadhogodheya namukoti. Kana ane zvidziyo izvozvo, basa rake rinoreruka.

Muzvibhodhlera munowanika mune ndaiti dzerudzi nerudzi rwumweni rwakakura rwumweni rwakafema rwumweni rwakaona asi madhokodheya anoziya kuti naiti iyi inode kubaya apa ngechirwere chinechi muntu otopona.

Muntu kana aenda kuchibhedhlera unekodzero yekudetserwa ngemadhogodheya eishandisa michina kana zviro zvechizvino-zvino zvinoite kuti basa ravo riite nyore neanodetsereka awane kudetsereka ngekukasira.

Muzvibhedhlera medu tinoti kana musina zvikwanisiro zvekushandisa tinokurudzirwwo vari muntaraunta vane mare nehurumende kuti zvinge zviripo vantu vabetsereke nenguwa vapone.

Muzvibhedhlera tinowana meishandiswa maturusi nemichina zvakasiyana siyana zvinobetsera basa radhogodhera namukoti uye zvinodetsera kurerutsa marwadzo emurwere.

Tinoona muzvibhedhlera vanthu veibaiwa majekiseni zviro zvinoshandisqa nemadhokodheya nanamukoti zvinoite kuti munthu arapike nyore mishonga inokwanisa kupinde mungazi ngemutsinga odetsereka opona.

Muzvibhedhlera mwedumwo, tinokurudzirwa kuti tidetserewo zvibhedhlera kana tine mari kuti tiitengewo zvekushandisa, kuti mishando ireruke, vantu vaende veinodetserwa nguva iripo.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinosiyana siyana asi ana dhokodheya nana mukoti vanozviziva kuti zvinoshandei uye Zvinoita kuti basa rawo rireruke rifambe nemazvo.

Muzvibhedhlera munowanikwe zvekushandisa zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho ukazviona unotoneseka kuti chinenge cheide kumbozoshandei asi madhokodheya akafundira anoziva zviro zvavo zvavanoshandisa.

Muzvibhedhlera vanopa muntu wese kodzero yakaenderana nyangwe kunyati uri chigono aukwanisi kuhamba vanokupawo mudziyo wekuti ukwqnise kuhamba wakagara weishundwa nevamweni.

HUrumende inosise kuona kuti zvibhehlera zvine zvekushandisa mishina dzakakwana ere uye dzirimo dzacho dzichiri kushanda ere zvakanaka adzichakokomi kupa vandu zvanenge vada kuzwa ngezvazvo

Zvimweni zviro zvinoda madhokodheya kuti atoziya kuti zvinoshandei muzvibhedhlera ukapindamo ukazviona unototama kuti chiro chinotsvakei muzvibhedhlera ichi achi zvinotodetsera madhokodheya pabasa rawo.

Muzvibhehlera mwedu umu munoshandiswe mudziyo dzakasiyana siyana pakubetsera madhokodheya kuti basa ravo rireruke uye kuti murwere arapwe zvisinga nyanyi kumurwadza kana zvisinga nyanyi kumunesa.

Hurumende inosisa kutenga zveshe zvinode kushandisa ngemadhokodheya veise muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko kuitira kuti vantu vadetsereke ngemadhokoteya aitewo basa ravo zvirinyore.

Zviro zvinoshandiswa muchipatara zvine vantu vakazvifundira kuti vazvishandise tinokurudzira hurumende yedu iwanze zviro zvinoshandiswa kuti vantu vadetsereke nemadhokodheya aite basa rawo rakareruka.

Kuzvibhedhlera kuri kushota zviro zvinoshandiswa naanachiremba. Vakadzi vane ndani vanokurudzirwa kutenga zviro zvinoshandiswa naanadhokodheya naanamukoti, kana vovabarisa. Izvi zvinoda kunasirwa kuti hurumende ngaipindire iite zvibhedhlera zviwane zvikwanisiro .

Tinode kubonga vezveutano varamba vakakurudzira kusarasha zviro peshe peshe, veutano vanoziva kuti kurashwa zviro peshe peshe zvinounza matambudziko akawanda hino muzvibhedhlera unowana mune pokuisira zvinenge zvashandiswa.

Muzvibhehlera mwedu mwawandawo zviro zvakasiyana siyana zvekushandisa. Tinobonga madhokodheya akaenda kwofundira anokwanisa kuzoishandisa hupenyu hwemunhu huchienderera mberi muntu otopetuka kanyi apona.

Tinokurudzirwa kuti tikaona tarwara tiende kuzvibhedhlela zvikuru ngekuti ndiko kune midziyo dzinokanisa kushandiswa ngemadhogodheya kukuone kuti urikunyasoneseka ngei.

Tinokurudzira hurumende kuti ivedzere zviro zvinoshandiswa ndiana mikoti nemadhogodheya mukati mezvibhedhleya. Kuti basa rireruke varwere vabetserwe nenguva vapetuke vakagwinya kanyi.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zvinhu zvinoshandiswa nanachiremba zvakasiyana siyana zvinova izvo zvinoita kuti basa ravo rireruke pamushando dzavo uye kuti anorapwa achihloyiwa ndizvo aanyanyi kuzwa marwadzo pakuhloyiwa kwake.

Pane zviro zvinoshandiswa mumuzvibhedhlera zvimweni zvinotora kuti muviri vako uri kupihla zvakadini. Kana vaonekwa mwiri vako uchipihla unokwanisa kutorwe ngazi kuti uonekwe kuti hauna chirwere chemarariya ere.

Zvinoshandiswa nemadhokodheya pakurapa muntu zvinosiyana siyana asi ivo vanotoziva kuti ichi chinorapeyi uye chinoshandei pamuntu. Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinodetserawo madhokodheya kuti ashande nesimba.

Tinotenda hurumende inoramaba yeishingaira kuwedzera madhogodheya simba, veivapa zviro zvekushandisa muzvibhedhera kuti basa ravo rireruke, uye unoshandwawo murwere, ave anoshandwa asingarwadziwi.

Midziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera, dzinodetsera madhogodheya naanamukoti mubasa ravo kuti rireruke, uye zvinoita kuti murwere aenda kunohloiwa, asanyanya kurwadziwa paanenge veidetserwa.

Tinoda kutenda madhogodheya anokwanisa kuziva zviro zvaanofanirwo kushandisa kuti murwere awane kuhloyiwa, awane kupona. Zvinowanikwa muzvibhedhlera zviro zvakasiyana-siyana asi vanokwanisa kuzvishandisa semadhogodheya.

Tinotenda hurumende yedu inoisa zviro zvinoshandiswa nemadhogodheya. Michina yechizvino-zvino kuti madhogodheya awane kuenderera mberi ngemushando wavo pasina chinovatyabeza.

Muzvibhehlera medu anamukoti nemadhokodheya anoramba akachema chema kuti zviro zvaamo zvazvekudhaya zvakude kuvandudzwa hurumende ngaifambiranewo nenguwa ipe madhokodheya zvekushandisa zvinoenderana nenguwa.

Mitombo yechizvino zvino inotidetsera pakurapa marwadzo ezviyaiyo zvatinenge taenda nazvo kuzvibhedhlera vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo zvavanenge vapuwa nachiremba.

Mithombo yechiyungu inomwiwa kana munthu apuwa kuti unoumwa sei namadhokodheya vanthu tinokumbirisa kuti vasandotenge mishonga pasi pembiti nekuti zvinokuvadza uthano.

Mapilizi echiyungu anomwiwa nenguwa dzawo, dzanenge anzi ashandisirwe uye kuti pane mamwe mapilizi anonzi ngaamwiwe opera kusvika apera nyangwe marwadzo anyarara, muntu ngaateedzere izvozvo.

Mitombo yechiyungu inoiko mazuwa anaa mitombo inodetsera vana nevadoko kuti varambe vakagwinya miviri dzavo. Mitombo idzi inomwiwa dzichiteedzerwa zvaunenge waudzwa nadhokotera kuchibhedhlera.

Mitombo yechizvinozvino imwe inoita vekumwiwa imwe inoiswa muchigumbura zvoinda ngemutsinga muntu otopora imweni mitombo inoite ekuiswe mujekiseni muntu otobairwa otopora

Mitombo dzimweni dzechirungu ukadzitora zvisizvo kana kudzitora ngesimba dzino kukonzeresa kuti Uto zorwara chimweni chitenda chawanga usina chakonzerwa ngekumwa mapirizi echirungu zvisina kutaurwa ndi dhokodheya.

Mitombo yechizvino zvino inodakadza kuti imweni ndeyekumwa, imweni ndeyekubaira. Kazhinjitu yekubaira kana madzimai oda kunyaradzwa kuti awane kuchekwa kubudiswa mwana ngepandani.

Mitombo yechiyungu inonyorwa nezvinyorwa zvakasiyana-siyana. Muntu unokurudzirwa kutanga aerenga ozwisisa asati ashandisa mitombo iyi. Nokuti zvimwe zvintu zvinozokonzeresa zvirwere kana ukasashandiswa zvisizvo.

Mitombo yechiyungu tinoidakatira kuti ine zvipimo zvainopuwa muntu unomwa kana achinge apuhwa nadhokodheya kuti onomwa sei, unoupedza here mutombo iwowo kana kuti unomira kana muntu marwadzo apera.

Mitombo yechizvino-zvino inosiso kuchengeterwa pakanaka. Ukanoitenga kuzvitoro zvemitombo wouya nadzo pamhatso usaise pane zuwa kana pane kutota kana panonyakatika.

Mitombo yechiyungu inodakadza kuti inogadzirwa neunyanzvi. Yeizonyorwa kune avo vanokona kutaticha kuti zvii zvayakagadzirwa nayo, zvakakura sei, uye inomwiva sei. Tinokurudzira vanhu kuenda kunotenga mitombo yechiyungu.

Mitombo yechizvino zvino aisimbori mitombo njee yekuti muntu unokwanisa kutora paadira. Tinokurudzira kuti muntu anohloiwa nachiremba asati amwa mutombo waanenge aona.

Kune mitombo yechiyungu, yekungozorera paganda kana munhu achinge aona ganda rake risina kumira zvakanaka. Mitombo iyi inodetsera maningi, zvekuti muntu akaishandisa unotohamba zvakanaka.

Mitombo yechiyungu inouya yakaiswa muzvigumbura zvakasiyana siyana. Izvi zvinoda kuti muntu akwanise kutaticha mitombo yaanenge apiwa ndichiremba eizwisisa kuti inoshandiswa sei.

Mitombo yechizvino zvino inonakira vana vadodori avo vanosiramba kumwa maguchu anenge agadzirwa nana mbuya vavo vanomwa mutombo dzimweni dzinotapira asi dzinorapa chirwere .

Mitombo yechirungu yakawanda maningi zvinoreva izvo kuti unoshande munopuwe vanhu mutombo unofamhwa kunge akafundira basa iroro nekuti asina uchazopa vantu mitombo dzakasiyana dzisingashandi zvinozwe muntu.

Mapilisi ano tengeswa dziri mitombo dzechi zvino zvino anofanirwe kupuwa ndi dhokodheya kana mukoti waka fundira basa rakona kwete muntu kungo tora eyimwa paadira.

Mapirizi echizvino zvino anomwiwa ngemukuwo wavo uye nehuwandu waunenge waudzwa nadhokodheya. Hatifaniri kungotenga mapirizi tongomwa madiro edu etinenge tafunga.

Mitombo dzechiyungu dzinonakira kuti muntu unotanga ahloiwa nachiremba osanangirirwa kuti unonoushandisa sei kwenguva yakareba sei. Kana zvaramba zveirwadza muntu unochinjirwa umweni mutombo.

Mitombo yechirungu inouya mimhando dzakasiyana siyana dzimweni mitombo dzinowanikwa muzvibhodhlera zvinemikonyo dzekuti muntu unokwanisa kuzvishandisa eivhara zvakanaka eiisa pazvinotenderwa kuisa.

Mitombo yechiyungu imweni ndeyekudonhedzera mumadziso kana uchirwara madziso imweni inodonhedzerwe munzee kana weinzwe nzee mitombo yechiyungu yakasiyana siyana inoshanda zvakasiyana siyana kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yechiyungu yakauya kuti upenyu hwevanhu hureruke pane kuzviomesera ngekuzotora mitombo dzausingazii kuti ndomushandisa sei , mazuwa manganai, asi madhokodheya akauya kuzotirerusira.

Madhokodheya anoshandisa mitombo dzechizvino zvino, anoshandisa mitombo idzi kuti vanhu vaone kubetsereka pamarwadzo avo pasina chinonesa chinodiwa ndechekuti muntu andohloyiwa.

Mitombo yechizvino zvino inodetsere vantu vakasiyana siyana panguva dzakasiyana siyana ichibatsirawo kurapa zvirwere zvakasiyana siyana , muntu ngaatore mutombo unoenderana nechirwere chake .

Tine mitombo yechizvino zvino inozorwa semafuta kana muntu ane ganda rakashata, adzinhuwi dzinotonhuwirora zvekuti muntu unoto sununguka kutohamba akadzidzora zvisingaonekwi.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvakasiyana siyana zvinongoita nezvemutombo muzvitoro umu munofanirwa kunge mune munhu wakafundira nezvemutombo kuitira kuti agone kupa munhu mutombo eyimuudza kuti unoshandiswa seyi.

Pane dzimwe mitombo dzechiyungu dzinoti kana muntu akaramba eishandisa mazuwa eshe anokwanisa kuzova nechimwe chifo change asina semitombo dzinoshandiswa pakuti muntu ropa rake arisi kuhamba zvakanaka, zvinokurudzirwa kurya zvine utano.

Mitombo yechizvino zvino inokurudzirwa kushandisa kana mu hu apuwa nemuntu wakafundira basa racho mutombo idzi dzinotengeswa munzvimbo dzakasiyana siyana tinokurudzira vantu kutenga munzvimbo dzakatenderwa.

Mitombo yechiyungu yakanaka maningi imweni inopodza marwadzo. Ukaimwa mitombo iyoyo inokase kupedza marwadzo pasina nenguva asi zvinokurudzirwa kuti kana marwadzo ayenderera petuka kuna dhokodheya.

Mitombo yechizvino zvino yakagadzirirwa kuti imwiwe nenguva yayo uye inokodzera kupiwa muntu kana dhokota ahloya atsanangura kuti inotorwa sei tinokuridzira kunotenga mutombo kwadzaka nasirirwa.

Mitombo yechizvino zvino tinokurudzira kuishandisa kamwechete apo unenge wanyorerwa nemadhokodheya nanamukoti vakadzidzira basa ravo mushire mekunge pakuhloya kuti anekudzero yeku mushandisa here.

Mitombo yechi zvino zvino pane inoshanda kugadzire pa moyo pe muntu panenge po pisha kana achinge arya chikafu chisinga enderani naye dzino detsera maningi kuti munhu agare achiziva mitombo dzino kwanisa kumu detsera pa matambudziko.

Mitombo yechizvino zvino inouya mumhando dzakasiyana-siyana. Mhando dzinonyanye kutyisa vantu ngedzemaphiritsi, anowawa, vantu vanomatya kumwa asi vantu vanokurudzirwa kumashandisa kuti vapone.

Mitombo yechizvinozvino inoiswa kuti mwana amwe , mukuru amwe .Avatishandisirani mishonga sezvatinoita kumitombo dzechivantu kuti muntu weshe unongomwa zvisina chipimo .

Mitombo yatino ona iri mu zvibhedhlera mitombo inoto bvawo ku mbiti dze mushango asi kuti nana mazvikokota vanoi wandudza kuti igo ningirika vantu vaone kupona kana voi shandisa.

Tinobonga nedzimwe mitombo dzinouya dzedetsera vantupanguva yekuzwa zviyaiyo. Mimwe mitombo yakaite mvura-mvura unotomwa wotokwanisa kutozwa kuti mwarwadzo atopera.

Mitombo yechizvino zvino inopuhwa nemadhokotela chete kana achinge ahloya munhu akaona anekodzero yekumwa mutombo iwowo. Vantu vasaite migoba wekundozvitengera mutombo veimwa.

Mitombo yechirungu tinoidakarira yaambo ngekuti ainesi kushandisa .Kungopuwa ndidhokodheya okuudza mashandisiro womwa .Apana pakazozi wakazowanza ndosaka wakazodai.

Muntu weshe unofana kupuwa ruzivo nezvezvirwere zvekushata ndxondo kuitira kuti iye paanenge ave kunzwa kunge oshata ndxondo akasire kuenda kuchibhedhlera kopuwa mitombo.

Vanhu vanorwara ngendxondo vanokurudzirwa kuti vakwanise kuenda kuzvibhedhlera vanorapwa hurumende inotaura nezvechirongwa chekudetsera vantu vanorwara ngenxondo.

Vana vadodori vanorwara kana vachangobva mukubarwa kana kuti vanorwara pavanonge veikura zvinokurudzirwa kuti vana vadoodori varambe veidzokera kuchibhedhleya kunohloiwa kuti avana zvirwere zvavabata ere.

Tinopa kutenda kunaana mazvikokota vanowanikwa muzvibhehlera avo vanogara vakadhloka zvinovachengetedza kuti vasabatana nematenda avanenge vawanawo muzvibhedhlera nokuti vanewo mhuri dzavo.

Vantu vanorwara nezvirwere zvemukati memoyo kana zvemukati memuviri dzavo vanofanirwa kufundiswa nana mazvikokota kuti vanokwanisa kuzvibata sei kana kuchetedzwa sei kuti varapike.

Vana vadodori vanobatwe nezvirwere zvakasiyana siyana utenda hunokwanisa kuuya pakubarwa kana pakukura zvinokurudzirwa kuti vabereki vaende nevana kundohloiwa nguwa nenguwa.

Vana vadoko vari panjodzi yekubatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana sakei hurumende yeiti vana vari pamazera mashanu zvechidzaka vanokwaniswa kurapwe mahara muzvibhedhleya medu vachiongororwa ngekupuwa mishonga mahala.

Vana vanorapwa nevantu kuti vapone vanofanirwa kunge vahloiwa ngazi dzavo, tsvina yavo kana mvura dzinobuda muviri kuti varapwe chochocho.

Zvirwere zvevana vadodori nezvirwere zvinobata mukati memuviri zvinoshungurudza hurumende nenyika rese pasi rese asi pazo vanhu vanokurudzirwa kuende kuzvibhehlera nguwa ichipo.

Zvirwere zvinobata vana vadodori zvinosanganisira kukuwara kwemutezo kana kutobarwa mitezo dzisina kumira zvakanaka hurumende inokurudzirwa kudetsera vanavo vanenge Vabarwa vakadaro.

Ikodzero yake mwana abarwa kuti akure eidakara ane mufaro. Asi kune zvirwere zvinozongomu tikabeza, zvinofana kudzivirirwa nekubairwa nguwa nenguwa Mwana ngaende kuchibhehlera kunobairwa.

Zvirwere zvevana adodori zvinofanirwa kufundiswa muntu weshe ungava muntu kadzi kana muntu rume kuti akwanise kuva neruzivo rokuti vana vanokwanisa kubatwa nezvirwere zvakaita sei akwanise kukudza vana nenzira yakanaka.

Panochengeterwa mitombo kana mitezo dzinenge dzeide kuzopiwa vantu kana zvinenge zvatorwa zveibve kuchibhehlera chidoko zveienda kuchikuru zvinofanirwa kuchengetwa zvisvike zvakanaka.

Zvirwere zvemukati memuviri zvinokwanisawo kubata vana vadodori , vana vadodori vanonoka kutaura kuti vanozwei sevabereki tinokurudzirwa kupota teienda kunohloisa vana vedu

Kune zvirwere zvinobata aana vadoodori ngekutame zvekurya. Zvinokurudzirwa kuti hurumende ikwanise kupawo chikhafu kune vantu vanenge vabara veitama kuti vana vavo vakure vaine utano.

Kuva nevana vanobarwa vane zvirwere zvavanenge veizwa kunoshungurudza mubereki nekutama kuti otanga sei. Hurumende ngaipindirewo kupa vana nevabereki chikafu.

Vanhu vanoshanda muzvibhedhlera vane mabasa akasiyana siyana avanofundira ekuitire kuti vaone kubetsera vaya vanenge vauya nezviyayiyo zvavo kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana kune vamwe vanogona kureketa kuti pfungwa dzako dziyevenuke.

Kunemabasa akasiyana siyana eudhokodheya. Vanemadhokodheya anokwanisa kurapa ndxondo chete, kwozouya vanokwanisa kurapa mazino. Zveshe vantu vanoshanda muzvibhedhera vakakosha.

Ibasa guru rinoitwa muzvibhedhlera. Aringodi anadhokodheya kana anamukoti, rinodawo vanhu vakadzidza ngezvekureketera vanhu kana kubetsera ngeimwe nzira kuti vanhu vapone.

Muzvibhedlera vantu vanemishando yakasiyana siyana, inoite kuti muntu aenda eyirwara adetserwe nemuntu wemene mene akafundira basa rake remene mene.

Ndinode kutenda hurumende inoramba ichivandudza bato rezveutano kuti rive nevantu vanoshanda vakadzidzira zvavanenge veide kushanda mubazi rezveutano tinosangana navo veyidetsera arwere.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanosiyana siyana mabasa avo zvichienderana nekuti vakanofundei muzvidzidzo zvepadera dera, zvinokurudzirwa kuti vawande muzvibhedhlera.

Tinoda kubonga hurumende ino ramba yaka sumudzira hutano hwe muntu nokuisa vashandi vano shanda zvaka siyana siyana mu zvi bhedhlera kuti waenda na dambudziko rako unondo detserwa nge muntu aka fundira dambudziko iroro.

Pane vanotoshandawo nezvehutano vanongoshanda kureketa nekuongorora kuti zviro zviri kuhamba zvakanaka here. Mune zveutano hamungowanikwi madhokodheya chete, munotowanikwawo vantu vanoreketa nezvehutano.

Vantu vanoshanda muzvibhehlera kana vanoshanda pari vanosiso kunge vakafundira basa ravo nomazvo kuti vaite zviro zvisingazoisi vantu panjodzi ngekukorera mishando yavanenge veiita.

Muzvibhehlera medu tinosangana nevantu vakafunda zvakasiyana-siyana. Madhogodheya mamwe anongodzidza zvekushandaa vana vadoodori chete. Vamweni vanodzidza zvekuone mifananidzo yemukati memuviri memuntu

Mu shandi we hurumende ano sisa kuteedzera zvinodiwa ne hurumende ungava mushandi anoshanda ari dhokodha kana kushanda ari chiinyi pa chibhedhlera.

Muzvibhedhlera umu nemuzvikora mune vantu vanokwanisa kunge vari kuhofisi yeder dera veirngera maticha kana madhokodheya zvokuita kuita kuti basa ravo rireruke uye rioneke kuti ririkuitwa nemazvo .

Muzvibhedhlera munovanikwa vashandi vakasiyana siyana vanoshanda mabasa akasiyana siyana zvinokurudzirwa kuti hurumende ivaite kuti vawande vawane kudetserana vachipedza kushandira vanhu nguwa iripo.

Muzvi muzvibhedhlera kunowanikwa mishando yakasiyana-siyana, inoite kuti muntu auye kuchibhedhlera abatsirwe, zveienderana nedambudziko rake, achipuwa muntu akafundira zvaanozwa.

Tinotenda vana venyika ino vanoenda kunofunda zvakanakisa siyana zvichita nezveutano hwemuntu kuti muntu weshe awane kudetsera padambudziko rezviyayiyo zvaanenge eyisangana nazvo muupenyu .

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanedzidzo dzakasiyana-siyana. Umwe neumwe wakaenda koofundira zvake zvaanozouya eibetsera muzvibhehlera nazvo vantu varwere veipona kana vainda kuohloyiwa.

Tinobonga muzvibhedhlera umu tinosangana nevantu vakafundira mabasa avo akasiyana-siyana. Kunze kwemadhogodheya nevakoti tinokwanisa kusangana nevantuvo vakafundira zvekureketa kuti pfungwa dzipamba nduke.

Mitombo dzedu dzinogara muzvitoro zvakasiyana-siyana zvingava pazvibhedhlera kana zvitoro zvinowanikwa mundaraunda yatinogara. Ngamutengeswe nemuntu unoziya zvaari kuita akadzidzira basa rake.

Tinopa kutenda kuhurumende yakazobvumidza madhokodheya kuti akwanise kuvhura zvibhedhlera zvavona muzvibhedhlera mavo munowanikwa mune mitombo dzinotengeswa vamweni vakafundira basaro vanotengesawo vanovhura zvitoro.

Pazvibhedhlera zvedu zvikuru pano wanikawo pane mhatso ino chengeterwe mushonga yekupa varwere vanenge vapinda muzvibhedhlera tinokurudzira nevanenge vauya kuzohloyiwa vasina mubhedha ngavapuwewo mutombo vaende kanyi.

Zvibhedhlera zvinofanira kunge zvine wo nzvimbo yazvino chengetera mutombo kana musina mutombo muzvibhedhlera muntaraunda mune wozvitiro zvinotengesa mitombo kuti vanhu vawone kutenga vapone.

Muzvibhedhlera mune batowo rezvimovha zvinomhanya-mhanya nevantu vanenge vakuvara kana varwarisa veide kuindiswa kuchibhedhlera chepadera. Saka zvinokurudzirwa kuti movha idzi dziwande.

Tinotenda zvirongwa zvinoramba zveivandudzwa zveidetseredza kuti nharaunda dziwane mitombo padhuze ngekuwaka zvitoro zvemitombo padhuze nenharaunda dzinogara vanthu veruzhinji.

Zvitoro zvinotengeswe mishonga ngazviwande muntaraunda uye kuti vantu vakwanise kutenga mitombo padhuze navo. Mitombo dzacho ngadzisatengeswa ngemuntu weshe weshe paada kunge matimati.

Idzo dzimba dzinochengeterwa mitombo pazvibhehlera ngadzinyorwewo kuti vanhuu vaziye kuti pachibhehlera pano pane chitoro chinotengeswa mitombo tinokurudziraro kuti vanhu munharaunda vavake zvitoro zve mitombo .

Zvitoro zvinotengeswe mishomba zvinofanirwa kugara zvakahlamburuka, vantu veidetserwa, vadetserwe nevantu vakafundira basa rakhona kwete kuti vantu vanotenga mishonga kune vantu njee.

Muzvibhedhleramo munevo rimwe kamuri ravanochengetera mitombo yavanopa vanenge vabatwa nezviyaiyo vakapive mibhedha pazvibhedhleyapo. Dzimweni mitombo dzinotopuva vauya veidarika veipetuka kanyi.

Muzvibhehleya munofanerwa kuvawo nepano chengeterwa mitombo uye hurumende inofanira kupa zvibhehleya zvedu mitombo kuti ipe vanhu pachena vasada kuzonotenga vamweni vanotame mari votonogara.

Tinoda kubonga kune avo vanoenda kunofunda kuzvinoita nezvemitombo kuti vazokwanisa kubeurawo zvitoro zvinotengeswa mitombo, vane ruzivo nokudetsera vantu vasangomwa zviro zvevasingazivi.

Tinobonga hurumende inoramba yakati vana vafunde nekufundira mamwe mabasa ekuti vazodzoka veibeura zvitoro zvawo zvakafanana nezvekutengese mutombo vantu votowana kupona ngekurarama.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yechizvino zvino inosisirwa kuti zviwande muntaraunda munogara vantu kuti vadetsereke vaone kupona . Munofarwa kushanda vantu vakafundira basa rakona.

Tinokurudzirwa kuzoenda kuzvitoro zvemitombo tabva kunohloyiwa nemadhogodheya navakoti, paanevanemiquba yokungobve kumhatso beyiyenda kunongotenga mitombo dzavanofunga kana dzavakazwa nevamwe.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvive panzvimbo inooneka uye inohanirika ngemuntu weshe anenge abva kuchibhedhlera kana mukanyi kuti muntu akaziya kuti ndinoda mapirizi ekunyaradza marwadzo andotenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvive zvitoro zvakarongeka zvinotengeswa ngevantu vakafundire mushando veizokone kudetsera vanenge vauya veitsvaka kudetserwa kuti vatsvake mitombo vaone kupona.

Zvitoro zvinotengese mitombo ngazvinge zvakanzi nehurumende zviite basa iroro zvisava zvitoro zvepasi pemuti zvinozopa matambudziko muntaraunta vanhu vorwara.

Kunotengeswe mitombo yechiyungu kunowanikwawo kune vantu vakadzidzira mushando uwowo wekukwanisa kutsanangurira vantu kuti mutombo uyu unoshandiswa sei.

Tinoti mundaraunda mwedu mitombo ngai tengeswerwe muzvitoro taramba vanotengesa mitombo mu zira kana kutengesa kunge vano tengesa matimati zvinouraya nyika.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kutengeswa nemuntu akafundire basa rakhona kuti azoziye kuti unopa antu mutombo eirairawo kuti unondoshandiswa sei.

Mundaraunda medu tinochema ndizvo kuti dei hurumende yatidetserawo yapa vantu kuti vakwanise kuvaka zvibhedhlera zvitoro zvemitombo vakwanise kutenga mitombo tiri padhuze.

Tinobonga vanokona kunyora zvikwangwari zvavo pazvitora zvavo zvemitombo kuti vanhu vasaneseka vaone pekuenda kana vabve kuzvibhedhlera veirwara, vanyorerwe mitombo.

Vantu vanosise kuenda kunoteerera pevanenge vashambadzirwa nezveveutano kuti tirikuuya kuzo muntaraunda. Vezveutano ngavasatame vantu kana veida kuvabhiira nezveutano.

Tinokurudzira madhogodheya, nevanoita zveutano kuti vaende mu kubanze ,veiita kushambadzira zvirwere zvinenge zvabuda, nekudzidzisa vantu kuti hutsanana ,hungava ndudzwa sei.

Vantu vanosise kufundiswa nezveutano kunyazi apana chirwere chiripo asi veutano vanofanire kumbohamba muntaraunda veipa chenjedzo yekuti vantu vagare vakachenjerera zvirwere.

Veruzhinji vanokurudzirwa kuenda kunenge kwadaidzirwa mishangano kuti vandorwa nezveutano, kurwisa zvirwere zvinenge zveinyuka muntaraunda mwavo.

Zvibhedhlera zvedu zvinombopindawo muntaraunda zveibhuya nezvezvirwere zvinenge zveiwanika nguva iyoyo kana chenjedzo yekuti muntu orarama sei arinehutano hwakanaka.

Tinotenda ngekushambadzwa kunoita ngezveutano kuti vantu vaziye zvirwere zvinenge zvauya muntaraunda nezvirwere zvinotyisa kana zvinoreruka nezvinorapika tinotenda hurumende inombopa nguva vadhokodheya kuti vashambadze basa ravo.

Tinobonga vanohamba nekukurudzira vantu nezve hutano hutano hwakanakira nyika hutano hwakanakira muntu weshe muntu kana wazwa panotaura nezvehutano ungapurutane ngayaiye.

Vantu vanokurudzirwa kuti vadetserewo vezveutano kupararadzira mashoko ezveutano. Hurumende inosiso kupa anhu mushando yekureketa zveutano kuti nyika ipone.

Tinokurudzira hurumende kudetsera vehutano kuti vakwanise kubude kubanze veinokurudzira vanhu nekushambadza, zveutano kuti vantu vazive zvirwere zviri kuwanika muntaraunda mavo.

Tinokurudzirwa kuenda kunenge kwadaudzirwa mihlangano hurumende yedu ichikurudzirwawo kuva pamushando wevantu kuti vahambe veidetsera vehutano kuti hutano huve hwakanaka munyika medu.

Tinotenda vehurumende nevezvibhehlera vanombohamba veichaye bembera veidzidzisa vanhu nezveutano. Zveutano zvakakoshera muntu weshe kuti ave anoshanda akasunturuka munyika yake.

Tinokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundofundiswa nezveruzivo zvinoenderana nemitezo dzemuviri dzedu dzesikarudzi nezvezvirwere zvinowanika pasika rudzi yedu.

Vana vari vadodori vanosisa kufundiswa nezvemuviri wavo kuti unozoita sei uye nhengo dzavo dzemusikarudzi kuti vadzichengetedze dzisabatwa nezvirwere zvepabonde.

Vana sikana vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kundotaurirwa nezvinoitika pasika rudzi dzawo kuitira kuti vasazokaruka kana vosangana nazvo zvinodetsera kuti vakure vachiziva zvavachasangana nazvo.

Pane mitombo inoita kudzivirira vanamai kuti vasabate mimba nguva nenguva. Zvidzidzo izvi zvinofanirwe kupuwa mai nababa vari pamwechete kuti vakwanise kuronga mhuri yavo.

Tinotenda hurumende yakaisa zvidzidzo zvezvepabonde kana zvemuviri nenhengo dzesikarudzi. Kuti vana vakwanise kufundiswavo nematicha avo muchikora vasingatwi nekudhana.

Dzidzo inozokuita nezvepabonde, inofanirwe kupuwa muntu weshe, ungamwana mudodori kana mutana, nokuti chirwere zvinobata pabonde izvi, zvinobata muntu weshe, uye zvimweni zvinorapika, zvimweni hazvikasiri kurapika.

Vantu vahambe vanofanire kudzidziswa ngezveutano hwenhengo dzemuviri dzawo dzinobarisa kuti dzisabatwa nezvirwere kana kusiya veiita zvavanoda ngentengo dzawo.

Zvidzidzo zvinoenderana nekubara nekubarisana zvakanaka yamho zvikadzodziswawo muzvikora kunyazi vana vachiri vadoko ngavafundiswe dzidziso iyoyo vakure vakangwaririka vasazvipinza panjodzi yekubatwa nezvirwere zvepabonde.

Vasharuka ngevadoko vanofundiswa ngezvemuviri dzavo kuitira kuti vawane kutora ezvavanofunga kana kuti zvavanoda kuita vaneruzivo rezvinhu izvozvo.

Zvakanaka yamho kuti vantu vapote veihamba veiende kuvana vechikora kunovadzidzisa nezvemuviri dzavo kunyanya nyanya nezvehwemuviri hwesika rudzi.

Vantu vanosisa ku unganidzwa vari veshe muisa ne muiswa vachi bhirwa nge ndaa ye nhengo dzavo dze muviri ne zveku bara neku baraniswa kuti vanhu vakwanise kuita zvinhu zvaka dziviririka.

Vana veikura vanosisa kufundiswawo ngezve nhengo dzavo dzomuwiri kana zvokukura kwavo kuti vasakaruka kana vasazoita zviro zvavasingazii.

Ndoda kutenda vakatibhuira nekutiudza kuti kurumba rumba kutwasanura muiri mutombo ukurutu unokwanisa kutoti muntu ugare makore akawanda usina kumwa mapirizi.

Vanoyita zvemitambo, vanokurudzirwawo kudetserwawo nemuntu wakadzidzira nezvemuviri dzavo kuti dzingatasamuka sei, kuyitira kuti vasazviyisa panjodzi kana vachienda kugadzirira kotamba nevamweni.

Kune mitombo inoshandiswa nevanoita zvemujaho asi mutombo mikuru yatinokurudzira ngeyekurumba rumba ngekugwinyisa muviri wako ngekumwa mvura kwete kutora mapilisi munhu asingarwari.

Vantu vanoita zvemasipoti zvemitambo vanokurudzirwa kuramba vakazvigwinyisa miviri dzavo ngekuita zvavanosisiro kuita vasamwe mitombo dzinoite kuti vawane simba, ngavamwe mvura nekuzvigwinyisa miviri dzavo.

Hutano hwakanakirawo avo vanoita zvemitambo vanokurudzirwa kutevedzera zvavanenge vakadzidziswa kuti varambe vakagwinya uye vachimwa mvura yakawanda.

Vantu vanotamba tamba kurumba kujamba Jamba kuita zvemasipotsi vanokurudzirwa kumwe mvura vasatamba nemadhiragisi mitombo dzekuzvidhakwisa.

Vanotamba zvemitambo vanokurudzirwa kuramba veitatamura miri dzavo kuitira kuti vange vakagwinya pavanoda kuzonoite mitambo dzavanenge veida kukwikwidzana nevamweni, vanokuridzirwa kumwa mvura yakawanda.

Vantu vanokwanisa kuzvirapa asati arwara ngekuita zvemitambo zvekurumba rumba, zvekujamba jamba, kukotama kotama ndiko kunoita kuti miviri inge yakagwinya.

Mushonga mukurutu kuvanthu vanoita mitambo zvekurumba imvura vanthu vanokurudzirwa kumwa mvura kunyazi auiti zvemutambo mvura utori mutombo.

Avo vanoita zve mitambo vano sangana ne njodzi dzeku kuvara kana kunika makumbo avo vano fanirwo kunge vane muntu unova detsera nguva yacho iyoyo kuti vave vano detsereka vachi zoende kuno hloyiwa na dhokodheya.

Vantu vanonoite mitambo, mumitambo vantu vanokwanisa kukuwadzana panosise kunge pane bantu vanodetsera kana muntu achinge arwara, kudetserwa kwekutanga asati aendeswa kuchibhedhleya kwakakosha.

Vantu vanoita zvemasipotsi zvekurumba-rumba, ngekutamba-tamba, ngekujamba-jamba, vanokwanisawo kukuwara, asi tinokurudzira kuti vaende koona madhogodhera vasazvirapa vega.

Hurumente iri kukurudzira nyaya yemutambo asi vantu vanokurudzirwa kuti vagare vakagwinya .Vachiita zvekurumba rumba ngekujamba jamba ngekugwinyisa muwiri wavo ,vachizomwa mvura yakawanda.

Tinotenda mitombo dzaka dzinoshandiswa kana zvinoshandiswa nevantu vanoita mutambo yekurumba kujamba kana zvatinonga ti masipoti vantu vanodetsereka.

Muntu unokwanisa kutotaura nadhokodheya wake atenga zvimidziyo zvinofanirwa kunge zviripo pamhatso pake zvinotore kufamba kwengazi mumuwiri, kana kuti kuwanda kweshuga mumuwiri wake, otofonerana nadhokota veibhuyirana kuti zvakamira sei.

Zvinokurudzirwa kuvawo neruzivo nezvezvirwere uchitsvakurudzawo mumafoni mako kana kuva nadhokota wemufoni anokuudza nezvezvirwere. Zvinokurudzirwa mazuvano, zvakanaka yaambo.

Mazuvano zvino dakadza maningi kuti unokwanisa kutenga midziyo dzino shandiswa ku zvi bhedhlera wokwanisa kubvunza chiremba kana waona kuti ropa rako riri arizi kumira zvakanaka riri kuhamba zvisizvo chirmba oku detsera parunhare.

Mazuwa ano zviro zvanaka zvaringana munyika nekuti mishina yechizvino-zvino dzinokubetsera kutaura nadhokotera wako urikumphatso wotorapika wotonotenga mitombo muzvitoro zvemitombo wadetserwa nadhokotera usina kumuhambira.

Mitombo dzechivanhu inhaka yedu yetinofanirwa kupanana teisiirana yeiita musiiridzanwa kuitira kuti nyika yedu iende mberi. Nekuti tichada kuzoita vana vachagadzire mitombo iyoyo kuita mapirizi.

Mitombo yechivantu inotidetsera kuti isu sevantu vatema. Pane mitombo dzekuti ukabatwe ngechirwere chepabonde, unonokuma mashakani acho wopisha, weiisa pane mapundu kana panezvironda maronda.

Tinoda kubonga anamazvikokota ava varikutora mutombo yechvandu veivandudza ngekuigadzirisa iningirike vanhu vakwanise kushanda vasngatyi kuti ingati parira tingamwa zvingatiuraya

Kunokurudzirwa kuti muntu akaziva mitombo dzichengetedzwe mumagwasha. Uyezve vantu vakwanisewo kusime mitombo padzimhatso dzavo kuitira kuti dzisarashika kana kupishwa nevantu mumashango.

Tinoshandisa mitombo dzechivantu. Tingashandise mashakani, tingashandise maruva, tingashandise vana vanobarwa. Kana kutoshandise midzi, izvozvo mitombo dzedu dzinototibetsera pasina muduso topona.

Vantu vanokurudzirwa kuziva mitombo dzirimundaraunda mavo veitoite ekunyora pashi kuitira kuti nhaka yedu isaende pashi isafa ngemuntu.

Mitombo yedu yatinoshandisa mumamakanyi inosise kuchengetedzwa nekuvandudzwa ngekuudzao vamweni kuti vasapisha mashango nekuti mitombo yakanikire nyika mitombo ikadao kugadzirwa muno tinoonao mashango ekushandisa.

Mitombo yechianhu yakanakire kuti unoiwana pachena vamweni varikutodzirima mumamizi mavo, zveivadetsera kuti vasina mare vanokwanisa kupona, vamwe vachiponesa vamwe mundaraunda.

Mitombo yechivantu inotidetsera mundaraunda medu kana kune avo vanenge vasina mari tinodetsereka ngekuti zvinotorwe mahala pasina muduso vantu vanondongokuma mushango votopona.

Mitombo dzechiantu dzinouya mumhando dzakasiyana siyana vamweni vanoshandise mashakani vamweni vanoshandise midzi vamweni veishandise vana vemiti kana maruva zveshe izvozvo mitombo inobetsera .

Mitombo yechivantu iri kukwiridzirwa mazuano nekuti vaneunyanzvi nana mazvikokota vakadziona kuti idzinodetsera tinokumbira munyika mwedu tivewo nevanogadzira mutombo dzyechivantu kuita kuti vantu vasatya kudzishandisa .

Ndinokurudzira kuti vanthu vazive nezvemitombo dziri muntharaunda mavo vanhu ngavachengete mashango nekuti mashango ndiwo mitombo dzana sekuru nana mbuya vedu.

Tinokurudzirwawo kutorawo mitombo dzechiantu teiita zvakanaka, zvakahlamburuka teiishandisa nevana vedu, tikure nevana vedu vachiziva kuti uyu mutombo unonyaradza mundani, mutombo unonyaradza musoro.

Mithombo vedu wechivanhu tinodada ndiyo nokuti inotisimudzira sevanthu atema uye inoshanda pasina muduso kana kuti vanhu vanokwanisa kuishandisa pamadiro avo.

Kune mitombo dzechivantu dzavaku vandudzwa naana mazvikokota vachiisa muzvigumbure kana muzvigaba kuti zvionekerewo zvisakarudza avo vanoti tinomamata hatiiti zvemashavi.

Kune mitombo yechivantu inoshandiswa mashakani, mashakani akasvinwa svinwa anobudawo zvimvura, zvinogone kushandire muntu. Akakachwa kachwa akaomeswa anokwanise kubudisawo mitombo inoita kuti vantu vamwe vapone.

Vanamazvikokota vakukwanisawo kutora mitombo dzedu dzechivantu veidzi vandudza kuitire kuti dziponese vantu . Tinokurudzira kuti ngazviitwe mukupangana ngehurumende zvisazoparire vantu mwangwani.

Tinodawo kuti mitombo dzechivantu dzigadzirwe zvakanaka, dziiswe mumabhodhlera akanaka ane chiemo chakanaka ekuti vanhu vasazovhunduka kana kukharuka kuti zvii zvotomwa.

Mitombo yechivanthu yakazara mumakwasha zvinoreva izvo kuti munthu aafaniri kufa ngezvirwere anofanirwa kuva munthu ane ruzivo rwekuti munzvimbo maari mitombo dzinodetsera dziri pari.

Mitombo yechivantu inosiso kuvandudzwa kuti ivewo inowanikwa iri muzvigumbure zvinoonekera zvekuti vantu havatyi kuoneka eizvimwa. Mitombo yechivantu ikaiswa muzvigumbure zvinoita sekuti zvabve kun'anga vanonamata vanotya.

Vamweni vava neruzivo rwokutosima mitombo dzechivantu veitotengeseravo vamweni kuti vavane kusima mumamizi mavo. Kuti vavane kubetsereka muzvirere zvinenge zveidavo kushandisa mitombo idzodzo pasina muduso.

Tinoda kubonga vanamazvikokota vavakuvandudzawo mushonga dzedu dzechivantu ,kudziisa muzvibholera kuti zvikwanise kushanda vantu vasingavhunduki kuti ndezveun'anga ,vakwanise kupona.

Vakuru ngevadoko vanokurudzirwa kushandisawo mutombo dzechianhu dzisina kusanganiswa kana nemimwe dzimushonga kana nemimwe zviro zvekuti inasirwe inokuvadza kana munhu aramba eiishandisa .

Tinotendawo hurumende nekubvuma kuti vantu vakwanise kushandisa unyanzvi hwavo kutora mitombo dzedu dzechinyakare kudziisa muzvigumbura zvinoonekera uye zvavanechipimo kuti munhu ashandise zvisina njodzi mukati.

Tinomwa mitombo dzechivantu patinodira pane mitombo dzekungomwa dzekugwinyisa muviri pasina chinokurwadza. Zvinodadisa kuti tine mitombo dzedu dzechiantu dzatinoshandisa mumakanyi tisingabvise mare.

Mumwe mitombo haisi mitombo yatinoona yeichwanywa-chwanywa naanambuya kana kun'anga. Mimwe mitombo ndeyezvimwiwa. Mimwe mitombo ndeyekutorya zvinoryiwa zvinenge zvakarimwa.

Maphilisi anogadzirwa ngemitombo yechivantu haatomborina nemusiyano ngemitombo dzinogadzirwa dzichibva kune dzimweni nyika. Tinokurudzira kuti vantu ngavagamuchire mitombo dzedu dzechinyakare.

Mitombo yechivantu inoshandiswa mashakani, midzi kana makwande kuti iwane kushandiswa. Vamweni vanoomesa vozotwa, zvonga uswa vantu voona kupona.

Mashango atinongofunga kuti mashango njee haasi mashango akangogara akangodaro mitombo inotorapavo zvimwe zvirwere. Ika shandiswa nemazvo ino togadzirwa yoiswa muzvigumbure vantu voto shandisa pasi reshe.

Mitombo yechivanthu yazara maningi muntaraunda mwedu. Vantu vokone kuishandisa, ngekuti vakaona kuti inodetsera apo panguwo dzavanenge vasina mare yekuende kumadhokodheya vanotopona.

Tinokurudzirwa kushandisa mitombo dzechivantu, kana takwanisa kuwana mikana, tokwanisa kunyora zvinyorwa zvepashi kuchengeta nhaka yedu kuti zvisangoparara mukuita zvisina zvinyorwa

Mitombo yechiantu inowanikwa kweshe-kweshe, asi zvinode kungwarira pakushandisa mitombo yechivantu, usangotora zvawafunga puwawo nevane ruzivo rwazvo, ushandise zviro nomazvo.

Mitombo dzechi anhu dzinodakadza kuti uno kwanisa kuwu wana peshe peshe wotongo tsenga zvimidzi kana ku tsenga zvima shakani moyo wako woto pipirirwa woto pona woto enderera kumberi ne upenyu.

Mishonga yedu yechibhoyi yechivantu yechindau, yakanakire kuti, inowanika pasina muduso, ukatoiziya wotoishandisa, wotopona, usati waenda kuchibhedhlera.

Dzimwe mutombo dzechivanhu dzinoryiwa semuriwo mitombo dzechivantu dzinorapa dzisina muntu anenge ambodzi sanganisa nezvimweni dzakanakire mhuri kuti dzirye.

Mitombo yedu yechivantu nevantu vanoita zvechivantu, vanoiziya kuti iyi inoshandeyi. Imweni inoshanda zvakawanda wanda zokuti nhu unogone kupuwa mutombo umwe pazvirwere zvakawanda

Mitombo dzechivantu dzinoshandiswa nemhando dzakasiyana siyana , dzimweni vanotora midzi voise mumvura vodziisa muntu otopuwa otomwa otopona upenyu hwoenda mberi

Zvakanakawo kuva nemagwaro anotaura nezvemitombo dzedu dzechivantu kuti nhaka yedu izoenderera mberi, vana nevazukuru vedu vazowana kushandisawo mitombo dzinenge dziripo vantu veiona kupona pasina muduso.

Mitombo yechivantu inofananidzwa ngevantu vanoite zveun'anga zveusatani asi tinoti mitombo yechivantu yakanaka nokuti inotogadzira mapilitsi atinosangana nawo kuzvibhedhlera.

Mitombo yedu yechivantu tinonyanye kuishandisa. Vamweni vanoita yekupishira kuti iite dota vawane kudzora kana kuise mumvura kuti vawane kumwa. Dzimweni dzinopishirwa kudzinga meeya yetsvina.

Mutombo dzedu dzechivantu dzimweni dzinoita kunga muriwo vantu vanotobika votorya sadza votopona. Mitombo idzi dzinoshanda kugwinyise muviri kwete kuti dzinotorwa kana muntu achinge arwara.

Mitombo yechiandu inotidetsera yamho k mudzimbatso dzedu kana tazwa zviyayiyo zvidodori zvinokwanisa kurapwa tisina kuenda kuzvibhedhlera kjnoonekwa nana dhogodheya tinokwanisa kudzidetsera tega pambatso.

Mitombo yechivanthu vamweni vanotora maruva ayo kana vana vayo kuchwanya chwanya vakaise mumvura kana kuchwanya chwanya voomesa zvoite kunge hupfu vanthu voise mubota votomwa votopona.

Ngatidzidetserane kufambise madhoko ekuti mitombo dzechiantu dzakakosha, ndidzo dzinoshandiswa nevanamazvikokota kugadzire mapilizi nemajekiseni kana nemitombo dzekumwa muzvibhedhleya.

Mitombo yechivantu inonyanya kushandiswa mashakani, mashakani ndiwo anonyanya kushanda pakuchwanywa chwanywa kukuyiwa-kuyiwa kutwiwa yobudiswa kana yaomeswa yoita kunga hupfu, vantu votanga kutomwa.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanodakarira rudzi rwavo nezvinoitika mundaraunda mavo isu tine mitombo dzechivantu tinodzidakarira tinodzishandisa, vantu vanopona.